Fundo yepadenga nefundo yepadenga denga zvinodetsera kuaka ruzivo .................. zvinogadzirira mushando uye kugadzira ramangwana revana ava.

Fundo yekumusoro inopa vadzidzi ruzivo yanzvi rekugadzirira ramangwana uye mushando inovaka ugare hwekuti vepamusoro.